Opuna uudhila mboka wuli pomaludhi gomakodhi. Uudhila mbuka ohawu yakula nee uuyuhwena nowu hole okukala walonda komiti ndhoka dhasa kiitayi mbyoka iikukutu.

Aanafaalama yokumuna oohi ohaya ningi uudhiya woohi mpoka haya fulu po omalambo nokohi taya tulako oothayila etaya tulamo nee omeya niikulya opo oohi dhivule okulya.

Mongaashingeyi aantu ohaya yi komanongelo okuza poomvula dhopevi elela. Ohaya kala yakuutumba kiitaafula niipundi mbyoka yalongwa momiti niipilangi.

Omiti mongaashingeyi ihadhi kunwa we mongalangala yomutenya ihe ohadhi kunwa momashina ngoka nkene ga ndulukwa po oga longelwa ashike okukuna omiti, omo nee hadhi kala dhili meni lyoongulu tadhi mono uuyelele oku ziilila koolamba.

Opena omahala gamwe miilongo yimwe hamu adhika oondundu, nokoondundu hoka ohaku kala kwaziza lela iihwa nomwiidhi, naantu ohaa ningi nee uundjila pokati koondundu mpoka, ohayeende nee muundjila moka uuna yena mpa taayi.

Ondjuhwa yOshiwambo hayi telekelwa omuyenda, yili pamwe nekaka noshimbbo. Ondjuhwa ndjika ihayi tetwapo nande omiintimbu yasha, ohayi mo owala aihe yuudha mombuga.

Oshigadhi osho oshinima shimwe shoka sha simanekwa momuthigululwakalo gwaawambo. Moshigadhi ohamu pungulwa iilikolomwa yomepya ngaashi iilya, omakunde, oontanga nosho tuu.

Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka iinene miinamwenyo iikwawo. Odhi na omunkati nomakutsi omanene. Oshinamwenyo shika osha nika oshiponga unene ngele we shi hindi, kashi hole nande okuhindwa.

Ethimbo shi ta li ende lyu uka komeho nehumokomeho olyu uka komeho. Mongashingeyi aantu iimeno yawo ohayi kunwa owala nando oompoka pwaa na sha evi yi li momashina meni lyomatungo.

Mombuga moka muna oondundu aantu oha ya kala ye na mo uundjila wawo wo kolupadhi . Uundjila mbuno ohawu kala wu ukilia we enda pokati kiihwa.

Pashiwambo aantu ohaya telekele pomalilo. Omalilo oga tungwa moombale nomomapi ngoka haga kala ga fumikwa.

Opena uushina mboka walongwa wo ku teta omwiidhi opo omwiidhi gukale guthike pamwe, naantu mongashingeyi ihaya mono we iihuna yo ku heya omwiidhi kombanda no ku gu teta guthike pamwe.

Onduli osho oshinamwenyo shoka hashi adhika momahala ngoka gagamenwa . Oshinamwenyo oshinambili . Oshinamwenyo shika ohashi hili aatalelipo okuza kiilongo niilongo . Oshina othingo onde noongolo oondeendeka .

Opuna oonyanga oontiligane. Oonyanga ohadhi longithwa okutowaleka momahoka . Ngaashi ndjika ontiligane oya tseyika nawa mokupanga eshikisha. Onyanga ndjika oyili yasimana lela .

Aanafaalama mbkoka haya muna oondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohadhi kala dhatulwa miikuku. Oondjuhwa dhika ohadhi munwa molwa onyama yadho nomolwa wo omayi.

Aantu mboka ye na oofalalama dhoku muna oondjuhwa oha ya kala ya ninga omatala omanene nene moka muna oondjuhwa ,nopokati komatala mpoka o ha ya kala ya thigapo opate yo ku endela oohauto.

Aanafalama mboka yokumuna oohi ngele yamono kutya momeya moka muna oohi omwa luudha ohaya yimo opo yavule oku opaleka uunete mboka wulimo

Mombuga ohamu adhika wo oomboola ndhoka hadhi kala tadhi nana omeya mevi, opo ngele aantu taya yi mo taya ende otaya vulu okunwa omeya moomboola moka.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ohaya kala ya topola uundama wawo woohi muukololo, oshoka oohi odhi li omaludhi nomaludhi. Kehe oludhi lwoohi ohalu kala mokakololo kadho.

Opu na omahala ngoka ga tungwa omahala ngono onga tungwa ne hamu landithwa iikulya nomalovu. Oha pu kala nee pu na uutowalekithi wu li po ngaashi omatama noondungu.

Aanafaalama mboka haya muna oondjuhwa oontookele ohaya kala nee yedhi edhilila kiikuku. Ohadhi mumwa molwa onyama yadho, oshoka odhi na oshipapa sholutu na ohadhi vala woo omayi. Ohadhi kala nee dha tulilwa iikulya yawo muupokopoko.

Aanafaalama mboka haya munu oohi noyena uunongo kombinga yoohi , ngele okwakwata ohi momeya ndele okuwete kutya ohi ndjoka oyina omayi, ohega thinamo mohi etega shina momeya gaka ninge uuhi ishewe.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okutekela iikunino yawo. Ohaya longitha owala oopayipi ndhoka hadhi kala dhi na ominino tadhi shashamine kombanda yiikunino.

Ope na oofaabulika ndhoka hadhi longo noongala. Aantu ohaya kala ne ya zala uugala komitse nomakalanyanya omazizi, ongele taya longo nokupakela oongala ndhoka hadhi landithwa piituthi yomanyanyu nenge uuna aantu taa zala omaguwo.

Omvula ngele ya loko nomwiidhi gwaziza nawa melundu, oondjuhwa ohadhi yi dhi ka yange uupethupethu wadho momwiidhi moka. Omo ihe todhi adha momwiidhi moka tadhi shomona.

Opuna aanafaalama mboka haya munu omayoka. Omayoka ogeli nee pamaludhi nomaludhi nogena omalwaala gayooloka naantu oyendji ohaya tila omayoka nando iha yeya popepi nago.

Aanafalama mboka haya muna oohi ngele yakwatamo oohi ndele okuwete kutya ohi ndjono oyina omayi , omayi ohega thinimo tega shuna momeya opo gavule okuka vala oohi ooshona natango.

Aanafaalama mboka yena iikunino iinene yokukuna oomboga. Oomboga ohadhi kunwa momatala omanene nene omaleeleka, ngoka haga kala gena pothayila kombanda opo dhivule okukeelela oonte dhetango dhaadhenge omafo goomboga.

Metosha moka ha mu edhililwa iinamwenyo mbyoka, yagamenwa oha mu adhika omapulukata goka tage kulombwele kutya mo hawuto yoye ino zamo ngwee inuumbila iiyaga mehala moka.

Komunkulofuta ohaku kala kwatunga uupaala woosamende, mboka wa topola opate kefuta, nopate ohayi ye enda pokati kefuta noondundu.

Shimbungu osho oshinamwenyo shimwe shoka hashi adhika mokuti oshinamwenyo shika oshina uutotono kolutu noha shili iinamweno, noongombe nuukombwena.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshile hashi adhika momahala ngoka ga gamenwa ngaashi mEtosha. Oyi na othingo onde na ohayili omafo giimeno ngoka haga kala pombanda yomiti.

Opena momakuti moka hamu adhika omiti ominene omileeleka hadhi kala dhamena pooha noondundu dhoka hadhi kala dhina omakololo noombogo. Momakololo moka ohamu kala muutilithi lela.

Pokati koondundu oha pu adhika uuthililambo nenge uupompolonga mboka ha wu kala po wuna omeya, na omvula ngele ta yi loko oha yi kungulula omamanya ga ye pevi.

Aanafalama mongashingeyi uuna taya tekele iimeno yawo ohaya longitha ominino ndhoka hadhi kala dha taakana nodha tondoka pomakota giimeno yawo opo dhikale tadhi ndondele omeya pomakota.

Mombuga ohamu adhika oopate ndhoka dhe enda mokati koondundu. Oopate ndhika unene ohadhi totwa po kaantu mboka haye ya okutalela po oshilongo, oshoka oye hole okukonaakona nokupenaapena uunshitwe.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ngele ya mono kutya uundama woohi, oohi dhawo ndhoka dhili mo odhakoka ohaya yimo noonete ihe ya kwatemo oohi dhimwe.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya ithana aantu mboka ye na uunongo. Aantu mbaka ohaye ya e taya kutha omeya muudhiya woohi, opo ya vule ya ka tutse omeya ngoka ngele oga opala tuu okumunina oohi.

Aanafaalama mboka ye na iikunino ngele ya mono kutya iikunomwa yawo oya koka noya adha okuteywa ohaye yi teya taya tula momambamba, opo ya vule ya ka fandithe.

Aanafaalama ngashingeyi iimeno yawo ohayi kunwa owala komashina gogene, muupoto mboka hawu kala wu li meni lyetungo, niimeno mbino ohayi mono oonte dhetango okuziilila koolamba ndhoka dhi li metungo.

Onduli osho oshinamwenyo shoka hashi adhika momahala ngoka giinamwenyo ga gamenwa. Onduli oyina othingo onde oshowo oongolo oonde. Oha yili omafo ngoka haga adhika pombanda yoMiti.

Onkanga osho oshikwamawawa shoka tashi adhika mokuti sho ohashi vulu woo okumunwa megumbo. Onkanga oyi na uutotono uuluudhe nuutokele, onkanga ohayi tondoka ngele oweyi tidha.

Aanafalama mboka haya muna oohi ohaya kwata ne uuhi mboka uushona komadhiya galwe, taya tula oohi dhoka momandini mu na omeya opo ya vule oku ka kuna komahala gawo.

Oto adha aantu taya ende mombuga moka muna oondundu nomano nomwiidhi ya zala omagala. Aantu mbaka ohaya kala taya ende owala taya konaakona uunshitwe kutya owuli ngiini.

Mongaashi aanafaalama ohaa longitha omashina ga yooloka oku teya iikunomwa y

Opu na omiti ndhoka hadhi mene mokati komamanya. Omiti ndhika ohadhi kala dhi na omakota omanene opo dhi vule okupungula omeya, oshoka omeya ohage dhi mono nuudhigu.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, oohi ohaye dhi tungile uundama mosamende. Ohaya tula mo omeya ngoka ga yela kaage na iiyagaya, yo taya tula mo wo iikulya, opo oohi dhi vule dhi lye dhi kokele mo nawa.

Opu na aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa ndhoka ootokele. oondjuhwa ndhika ohadhi kala dha tulwa miikuku nohadhi kala dha tulilwa mo etemba moka hamu kala mwa tulwa iikulya nomeya.

Aantu ngele yayi komafudho nenge ngele ya pewa omafudho ngaashi aalongi uuna oosikola yaya mefudho, ohaya yi nee komahala ngoka goma vululukilo ohaya yiko nee nomasiga gawo yaka yothe oonyama oshowo iipakete yawo yoku talaleka.

Aanafaalama yiikwamboga mboka haa kunu oomboga ohaa kunu oomboga dhawo mevi ndyoka li na uuhoho, noomboga dhawo ohadhi kunwa dhi li momukweyo dha landulathana pokati pwa pita omahala.

Ondjambameya oshinamwenyo shoka hashi adhika momilonga ngaashi kOkavango. Oshinamwenyo shika ohashi kala momeya nohashi kala nee shi li momeya sha leka omutse. Oshinamwenyo shika osha nika oshiponga.

Ethimbo sho tali ende lyu uka komeho nehumokomeho olyu uka komeho. Ngaashingeyi iimeno ihayi kunwa we mongalangala yomutenya, ihe ohayi kunwa owala muupoto.

Opuna omamanya ngoka ga ninga po oondundu, nemanya ngoka ngele oweli tala oto ti owala olya hogwa komuntu, ihe aaye ina li hongwa komuntu uushitwe owala lyakalunga, noha li kala lya ninga po oshinima shafa okatala.

Opu na uundama mboka hawu kala wa kundukidhwa kiiti. Muundama moka ohamu muninwa oohi nokooha dhuundama mboka ohaku kala ku na omwiidhi gwa ziza nawa nomiti omile.

Oshimbombo osha simanekwa momuthigululwakalo gwAawambo, unene tuu oshimbombo shomahangu. Ohashi liwa nomahoka gonyama ngoka haga kala ga tulwa metiti.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ohaye ya pamwe, e taya itulile mo omayele nomadhiladhilo nkene omuntu e na okumuna oohi nankene e na okukeelela oohi dhe komikithi dhi ili nodhi ili.

Omagumbo ngono goshinanena ga tungwa nawa. Pomagumbo mpono ohapu kala pwa kunwa omiti dha kundukidha egumbo nohadhi kala tadhi monikitha po nawa lela.

Opuna omahala ngono geli po gatungwa po gokwiifudhithapo owala mpono omuntu hayi taka kuutumba nenge olutu lwe. Ohapu adhika omiti dhina omizile omiwanawa nokangwena kaziza nawa moka hamu kala mwatalala nawa.

Aanafaalama mbono ye na iikunino ohaya kala taya sile iikunino yawo oshimpwiyu, taya tala ngele iimeno yawo otayi mene tuu nawa itayi lika nando okuupuka wa sha.

Aanafalama mboka haya muna oohi ohaya ithana wo aanafalama aakwawo, opo ya vule ye ya tulile mo omayele onkene oohi dhina okumunwa. Oha yeya nee pondama yoohi taya kala ya tala oohi nkene dhi li kohi yomeya.

Aanafaalama mboka yoku tekula oohi ohaya landa uundoloma mboka woku tekulila oohi, taya tulamo nduno omeya muundoloma moka, ngoka ga tulwa mo kominino. Uundoloma ohawu kala owundji wa topolwa.

Ethimbo lyokuteya iilya momapya aantu ohaya kutha oombele taya teya ko iilya yawo, opo ya vule oku yi tutila komalupale yi ka yungulwe yo yi yelwe yi vule yi ka pungulwe miigandhi yi longithwe.

Ngele to yi mehala moka hamu edhililwa iinamwenyo yomokuti ngaashi mEtosha omu na uupulakata mboka tawu ku tseyithile kutya ino za mo mohauto yoye, ngoye ino pumbwa oku ekelahi iiyagaya mehala moka.

Namibia osho oshilongo shimwe shoka sha yambekwa paushitwe, naataleli ohaya zi ne kiilongo yaEurope tayeya moNamibia yatale uushitwe nkene wuli. Ohaya ende ne muushitwe wa Namibia yeli mohauto.

Omvula ngele yaloko nomwiidhi gwa ziza nawa ,Oondjuhwa Oha dhiyi dhika konge iikulya momwiidhi ngoka omuzizi. Oha dhi kala momomwiidhi moka tadhi kongo uupethipethi wadho

Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka iinene yi na ominkati nomakutsi omanene. Iinamwenyo mbika oya nika oshiponga ngele owe yi hindi.

Opu na omaudhano ngoka gokukayila okathanguthangu. Aantu ohaya kayile nduno uuthanguthangu yi ilandula nohapu tali ka omusindani dhingi ngoka a thiki tango mokukayila okathanguthangu.

Opu na omahala ngoka ga tungwa nawa, ga tungwa mokati komiti. Nopomahala mpoka opo unene hapu lala aantu mboka haye ya okutalela po oshilongo taya zi kiilongo yilwe yi ili.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha oshina gokukuna iimeno yawo nenge okuteya iilikolomwa kiimeno yawo. Iimeno mongashingeyi ihayi kunwa we mongalangala yomutenya ohaayi kunwa owala moondunda yili komashina.

Mombuga yaNamibia oha mu adhika oondundu ndhoka oonde noomfupi . Koondundu hoka ohaku adhika iihwa niimeno mbyoka yamenako iifupi. Pokati koondundu ohapu adhika iinima yafa iipopolonga moka muna omeya.

Opuna aanafalama mboka haya munu omayoka, haye ga tekula. Omayoka ogeli pomaludhi. Opuna ngoka gena uuzigo naa ngoka kaa gena uuzigo, ihe aantu oyendji oha ye ga tila.

Moombuga ohamu adhika omiti ndhoka dho makota omanene, omiti ndhika ohadhi pungula omeya gadho momakota moka , oshoka mombuga ihamu lokwa lela.

Ombuga ya Namibia ohamu adhikwa oopate dheenda mo. Opate ndhika odha totwa po kaatalelipo mboka ha yeya moshilongo okutala uushitwe.

Opuna omahala ngoka omawanawa haga kala gatungwa miihwa. Omahala ngaka ohaga kala gatungwa uundunda woku gondja na ohamu kala muna omiti omiwanawa dhina omizile omiwanawa na ngele wuli mo oho kala wu uvite nawa.

MoNamibia omuna omithigululwakalo dha yooloka opuna omuthigululwakalo gwaawambo mboka haya zala oodhelela naasamane ohaya zala omagala goondjeke taya tema oshinyanga.

Mondundu ohamu adhika omahala ngoka aantu haya kala yatunga mo. Aantu oye hole nee okutunga poondundu opo ya nane aatalelipo. Ohaya tungu po wo uudhiya wokuyoga.

Ope na omahala ngoka ga tungwa pamikalo dhopamuthigululwakalo, oondunda ndhoka hadhi kala dha kungwa nomwiidhi nohamu adhika uusikopa mboka wu na omambo gokulesha momahala mo.

Aanafaalama mongashingeyi iikunino yawo oya kunwa ashike momatala omanenenene ngoka ge na oothayila kombanda, niimeno yawo ohayi kala ya ziza nawa.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya tekele iikunino yawo nominino ndhono hadhi kala dha tondoka mofoola kehe pomakota giimeno dhina uumbululu.

Aanafalama mboka yiikunino ihaya longo we nuudhigu okutekela iikunino, ohaya pompola owala omeya komilonga dhoka hadhi haga kala taga tondoka geli pokati koondjila.

Puundama mboka hapu muninwa oohi, kooha ohaku kala kwa dhengelwa iiti, opo aantu kaaya ye mo momeya moka. Nokooha dhokandama ohaku kala kwa ziza nawa ku na iihwa iile noya ziza nawa wo.

Methimbo lyo nale oonyule dhuupaka okwa li hadhi ka la tadhi thaaneke komamanya sho tadhi yaha iiyamakuti mokuti, oonyule dhuupaka aantu mboka aayelele.

Opena uunamweyo mboka hawu adhika mombuga ngaashi okapundja nenge okamenye. Uunamwenyo mboka kawu shi uunene lela owu thike owala piikombo

Mombuga ohamu adhika oondundu nomiti dha mena mpaka naa mpeyaka. Ohamu adhika wo iiyamakuti ngaashi ooholongo, oonkoshi, uumenye noongolo.

Aanafalama mbono haya munu oohi, ohaya kwata nee uuhi mboka uushona, taye wutula momeya geli moonayilona, taye kewu umbila momeya galwe geli muutale, opo wuvule okukoka wuninge uunene.

Omvula ngele ya loko iishana nuudhiya ohayi kala yuudha omeya, nomwiidhi niihwa mbyoka yakundukidha iishana mbyoka ohayi kala yaziza nawa. Nomomeya moka ohamu kala omavo.

Oongombe odho iimuna mbyoka ya simanekwa unene momuthigululwakalo gwaawambo, oshoka oongombe ohadhi dhipagwa unene tuu piituthi yohango okutua opiituthi yomaluhodhi nosho tuu.

Mongashingeyi aantu ihayalongowe nuudhigu okuteta nokugongela omwiidhi, ihe ohayalongitha owala uushina mboka nkene walongwa owo kuteta nokugongela omwiidhi go tagukukutikwa guka landithwepo.

Opuna omhala gamwe ngoka haga kala ga tungwa mombuga. Omahala ngano ohaga kala unene ga tungilwa po aantu mboka ha yeya okutalela po oshilongo, ohaya ka lala nee moondunda dhoka.

Mongashingeyi aanafalama ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhikala dhatondoka moofola dhuululwa oombuthulu nomeya ohaga kala nee taga shashamine taga zi moombuthulu moka taga tekele iimeno.

Pokati koondundu dhimwe oha pukala pweenda oondjila. oondjila dhino ohadhi totwa po unene kaantu mbono ha yeya okutalelapo oshilongo oshoka oye hole okweenda taya konaakona uushitwe.

Opu na aanafaalama mbono ye na iikunino yokukuna omabanana. Omabanana oto adha nee gi ima lela, ga pakela ga papata iipandi naanafaalama mbano ohayi imonene mo iimaliwa okulanditha omabanana kiilongo yilwe.

Aanafaalama mbono haya munu oohi, ohaya dhengele iipilangi komanda yomeya yaya muundombe moka taya munine oohi, opo ya vule oku enda kombanda yiipilangi hoka ngele taya yi ya ka pe, yeku umbile iikulya momeya.

Aanafalama ohaya munu oongombe ndhoka dhomakonda omatokele nomaludhe oshoka oongombe ndhika odha talika ko onga dhimwe dhomoongombe ndhoka hadhi vulu okugandja omahini ogendji lela.

Opu na oondundu ndhoka dha ningwa po komamanya nopokati koondundu mpoka ohapu adhika pwa hokwa komeya ga ninga po ondjila nomalambo nomeya ngoka ohaga kala ga ziza.

Onduli osho oshinamwenyo shoka hashi adhika momahala ngoka ga gamenwa. Onduli oshinamwenyo shimwe hashi nana aatelelipo kondje yiilongo. Oshi na othingo onde nomagulu omale. Ohashi li omafo ngoka ge li pombanda yomiti.

MoNamibia omu na omihoko odhindji. Omu na omuhoko ngoka gwAadhemba nogwAahimba. Aantu mbaka ihaya zala nande iikutu, ohaya kala owala yi ikambeka uukafa komeho.

Okuna iilando yimwe mbyoka hayi kala yatunga kominkunkulo dhomafuta, iilando mbika ohayi kala yatunga nee nawa na ohayi kala tayi monika nawa, yina oolamba dhatema .

Aanafaalama mongashingeyi ihaa longo we nuudhigu okutekela iikunino yawo. Ohaa longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno dhi na uumbululu tawu ziya omeya.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohayeya kumwe nee taya kala ya thika ma puundama mboka hawu kala wuna oohi taya itulile mo omayele kutya oohi ohadhi kunwa ngiini.

Mpoka hapu kuthwa evi pu ningwe oomina, ohapu kala puna omalambo, nevi ohali kala lya kumuka lela ngele omvula ya loko.

Aanafalama mbono haya munu oondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohaya kala yedhi tula mehala moka haku tiwa oshikuku, dhili mumwe noo shikondombolo, mo ohamu kala nuu pokopoko mboka wuna iikulya nomeya.

MoNamibia omuna omithigululwakalo dhayooloka. Opuna omuthigululwakalo gwaawambo, ohaya zala ihe iikutu mbyoka yoodhelela naasamane ohaya kala ya zala omagala goondjeke. Aasamane ohaya kala yakuutumba piinyanga yatema omililo.

Opuna omahala ngono ga tungwa geli mombuga gafa galonda pombanda kashona. Pomahala ngano ohapu kala puuwanawa pwatungwa nuundama wokuyoga ngele omuntu uuvite uupyu.

Moondunda mono dhokutelekela ohamu adhika iikulya oyindji yomaludhi nomaludhi. Ohamu adhika uumbele wokuteta nuufoloko nuusindo wokupilula nuuyaha wa pakelwa nawa.

Oonkoshi shinime osho oshinamwenyo shono haku tiwa osho mwene gokuti ohashi adhika ne mofuka noshinamwenyo shika oshanika oshiponga lela oshoka ihashi li nonyama nande yi isila.

Opena omahala gamwe ngoka haga kala pwayela pwaana nande omwiidhi unene pethimbo lyokwenye nomiti dhakweshuka. Omahala ngono ohapu kala nee omiti ngaashi puupangelo nopoongeleka wo.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya si oshimpwiyu kutya oohi dhawo odha mona iikulya go nomeya moka muna oohi oga yela nawa.

Aantu mongashingeyi ihaya mono we iihuna ngele tashiya koku longekidha evi ihaya longo we noma temo ihe ohaya longitha ihe owala uushina mboka hawu tulwa omaholi gweye to kala ashike weka kwata.

Uuna aantu ya yungula iilya ohayi yelwa aakadhona noomeme ohaya kala yatya oontungwa yo yamwe otaya hekula. Ngele yapu okuyelwa ohayi kapungulwa muungoma nomiigadhi.

Aantu yena oofaalama dhoohi ohaya si oshimpwiyu oku tonatela oohi dhawo kutya odhili momeya gayela nawa na odha pewa iikulya yagwana. Ohaya kutha ko nee ondoya ndjoka hayikala yili kombanda yomeya nuunete.

Komunkulofuta ohaku adhika omavi ngoka gomawe, haga kala ga gongelwa kombepo taga ningi po oondundu. Naantu oye hole okuya koondundu hoka ya ka hinge iihauto yawo.

Mongashingeyi aantu ohaya kunu iimeno yawo momatala ngoka omale gena oothayila pombanda. Iimeno mbyika momatala muka ohayi kala mo tayi tekelwa komino ndhoka hadhi kala dhatondoka pomakota giimeno.

Aanafaalama mongashingeyi, uuna ta ya tekele iikunino yawo, oha ya longitha owala ominino ndhoka ha dhi kaka ya dhi tondoka omeya, omanga mongashingeyi uuna ya ya tekele iikunino yawo oha ya longitha iwala ominino ndhoka ha dhi kaka ta dhi tondoka omeya pomakota giimeno puna uumbululu ta wu ziya omeya.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya mono we iihuna okutekela iimeno yawo, oshoka ohaya longitha owala ominino dhoka hadhi kala dheenda pomakota giimeno dhina uumbuthulu tawushisha omeya.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya longo we nomatemo miikunino yawo nenge moofalama dhawo, ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka gena omatemo ga yooloka opo yavule oku helela iimeno yawo.

Omahala ngono omawanawa gatungwa mombuga. Komahala ngano ohaku lala nee aantu mboka hayeya oku talelapo oshilongo. Ohapu adhika nee oshipundi noshi Nima shafa oshinyanga.

Aanafalama mboka haya munu oohi muundama wawo, oha pu ya ne ethimbo ndjoka oohi dha kwatwa koshivu ngele omeya ga kaka noohi ndhoka oha dhi si tadhi kala ne dha talama kombanda yomeya.

Aanafalama yoohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka ohaye dhi kwata. Yamwe ohaye dhi kwata yaka lye, yamwe ohaye dhi kwata yeke dhi landithe ngaashi oohi ndhoka dhomankende odhi holike oshoka odhi na onyama otoye.

Aanafaalama mboka yokumuna oohi ohaya si oshimpwiyu. Oku kaleka oohi dhawo dhili momeya gayela dhina uundjolowele. Ohaya kutha uushipa mboka haya kala taya dhinditha iiyagaya momeya.

Opena oofalalama ndhoka dhokulonga omatama. Omatama ohaga kala nee ga pakelwa muupaki naantu mba taya longo nomatama ohaya kala ya zala omanyala koonyala. Ya keelele oku tula oombahiteli komatama.

Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka iinene hayi adhika momahala ngoka ga gamenwa. Oondjamba ngele dha si enota ohadhi yi kokatale dhi ka nwe omeya nominkati ndhoka hadhi longitha okukutha omeya.

Aanafaalama mbono haya munu oondjuhwa, oondjuhwa ohaya kala nee ye dhi tula momatala omaleeleeka omo nee ha ya munu oondjuhwa momatala moka dha tulilwa mo omeya niikulya.

Aanafaalama mongashingeyi oha ya longitha ominino okutekela iikunino yawo. Ominino ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno yawo dhi na uumbululu ta wu ziya omeya ga u ka mevi.

Aantu mongaashingeyi iha ya kunuwe iimeno yawo mongalangala yomutenya oha yeyi kunu owala meni lyomatungo moka hayi kala tayi pewa oonte dha gwana nawa kuuyelele woolamba.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longowe nuudhigu okukuna iimeno yawo. Iimeno ohayi kunwa owala komashina ngoka galongwa nale pawunongononi gokukuna iimeno omo nee hayi koko momashina ngoka haga kala geli meni lyoondunda dhoongulu.

Omunkulofuta gwa Namibia ngaashi gwa Shiwakopo ohaku adhika omatungo ga tungwapo nawa . Pomatungo ngaka ogapu adhika pwamena uulunga wuushimba . Omatungo ngaka ohaga kala gi ilonda

Miikunino mongashingeyi aanafalama ohaya longitha owala ominino mokutekela iimeno yawo. Ominino dhino ohadhi kala nee dha tondoka pomakota giimeno tadhi shasha omeya.

Opuna omahala ngono aantu haya yiko owala yekii uvithe nawa, nokomahala ngono ohaku kala omilunga omile, nongele omuntu e li kehala hono, omwenyo gwe ohagu kala gu uvite nawa, guli pehala.

Opena omahala ngono omawanawa nomoondunda mono ohamukala mwatungwa nawa muna oosikopa noombete oombwanawa, noombete dhono ohadhi kala nee dha kundugidhwa koonete dhokukeelela oomwe

Oondjamba ngele tadhi ehama ope na aantu mboka haye dhi tonatele noku dhi panga. Ngele odha thigwa po nande oonshona kooyina ohadhi pewa omahini kaantu mboka haye dhi tonatele tadhi pelwa momandini.

Omvula ngele ya loko omeya tagayi momilonga kominkulo dhomilonga ohaku adhika omwiidhi nomanenge omale nomomilonga momeya ohamu adhika omavo ga sheneka nawa kombanda yomeya.

Mongaashi ngeyi aanafalama ihaakunuwe iimeno yawo momutenya ihe iimeno ohayi kunwa momatungo, momashina mono hayikala tayi monene mo iipalutha noonte dhagwana nawa dhuuyelele.

Mombuga oha mwadhika omiti ndhoka dhina omakota omanene, omiti ndhoka ohadhi pungula omeya momakota moka.

Omvula ngele yaloko oongombe ohadhi kala dhuuvite nawa oshoka ohadhi li omwiidhi ngoka gwa ziza nawa noha dhi vala. Ohadhi kala dhina omahini ogendji nawa nuutana ohawu kokelele.

Mombuga yaNamibia oha mwadhika oondudu dhoka dho mamanya, pevi lyoondudu ohapu kala pwiigongela omamanya omanene, noomondudu moka ihamu kala lela muna iihwa oyindji nomwiidhi.

Aanafalama mbono yokumuna oohi ohaya tungu uundama moka haya tula oohi dhawo nomipaipi ohadhi kala dhuuka muundama tadhi tulamo omeya opo oohi kadhise.

Opena omahala ngoka gomavululukilo haga adhika geli momiti. Momahala moka ohamu kala mwa kunwa okangwena ka tetwa nawa kombanda kethike pamwe. Ohamu adhika wo omiti ndhoka tadhi kunyanyudha komwenyo dhina oongala.

Ngele wayi kOwambo kehe megumbo moka toyi owuna oku adha mo oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi kala nee dhili koshikuku hoka hadhi kala dha edhililwa ko dhatulilwa ko iikulya nomeya.

Aanafalama mongashingeyi ngele taya kunu miikunino yawo ohaya kunu mu na ominino dhomeya dhoka hadhi kala dha tondoka moofola, opo dhi vule okutekela iimeno.

Mongaashingeyi ethimbo tali ende lyuuka komeho, nehumo komeho olyuuka komeho. Aanafaalama ihaya kunu we iimeno yawo mokati komutenya ashike ohayi kunwa owala momashina ngoka haga kala geli meni lyetungo, tayi mono oonte oku ziilila koolamba.

Iikuku oyo iinima mbyoka ya simanekwa muuyuni awuhe. Iikuki ohayi longithwa piituthi yomavalo, piituthi yomashasho, niituthi yomanyanyu.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya tekele omeya muundama mboka woohi. Omeya ohaga yi mo nee taga endele mominino nuundama mboka ohawu kala wa topolwa muukololo.

Omvula ngele yaloko oondjuhwa ohadhi kala dhuuvite nawa, noondjuhwa ohashi yi nee momwiidhi dhika konge uupathulapethu wadho, omo nee to dhi a dho momwiidhi moka tadhi shomona.

Etango ngele tali piti ohali kala lya sheneka nawa, naantu kaye hole okupitilwa ketango mondunda, oshoka ngele olyeku pitile mondunda nena nesiku lyoye ihali kala lyi li nawa.

Aanafaalama mongashingeyi iimeno yawo ohaye yi kunu momahala ngoka ge na oothayila kombanda. Iimeno mbika ohapu kala pu na uupulakata wa shangwa kutya oya kuninwe uunake.

Ope na omahala ngono haga kala ge na uundama wokuyoga nuutala wu li po niipundi. Ngele omuntu okuuvu upyu ohayi nee pehala mpono taka yoga tiikutha uupyu ta talaleke olutu.

Aanafaalama mbono yokumuna oohi oha yeya nee kumwe taya thikama pokandama koohi taya kala yatala oohi yo tayiipe omayele yo tayiitulilemo wo kutya oohi ohadhi munwa ngiini nankene dhina okukeelelwa komikithi.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ohaya kala ya tunga uudhiya mbono wa tungwa mosamende tawutulwa othayila meni mo tamu tulwa omeya noohi niikulya .

Kominkulo dhomilonga ohaku adhika omatungilo. Aantu yamwe oye hole okutunga ko kominkulo dhomilonga, oshoka ohaku kala kuna ombepo ndjoka tayi pepe nawa, ya talala nawa kakuna nande uupyu washa.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi adhika momahala ngoka ga gamenwa giinamwenyo. Onduli oshinamwenyo shina othingo onde, nomagulu omaleeleka, noha shili omafo ngoka geli kohulo yomuti.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi ohaya kala yatopola uundombe wawo mboka woohi noonete. Nomuunete moka muna oohi ohaya umbile mo nee iikulya.

Komunkulo futa hoka kwa hulila efuta nokwa tsakanena efuta nevi ohaku adhika omavi ngoka gomawe ga gongelwa kombepo, taga ningi po oondundu dhu uka pombanda.

Opuna oonyanga ndhoka oontiligane, oonyanga ndhoka odhina iilonga oyindji. Ohadhi longithwa oku towaleka omahoka, dho ohadhi longithwa wo oku panga omashikisha.

Aantu mongashingeyi ohaya kunu iimeno yawo meni lyoothayila moka hayi kala tayi koko nawa ya keelelwa koonte dhetango dhapiitilila shinene.

Aanafaalama mboka yokumuna oohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka nenge oya hala omweelelo nenge ya hala oohi yaka landithe ohaya yi nee momeya moka yena oonete etaya kwata mo nduno oohi dhawo.

Mombuga ohamu adhika evi ndjoka lya pepwa nolya ninga omalambo kombepo. Nomombuga oha mu kala mwayela. Mwaana nande omwiidhi nenge osihwa shasha oshoka iha mu lokwa lela.

Kominkulofuta nokominkulolonga ohaku kala kwatungwa omahala omawanawa lela ge li kombanda yomeya, naantu

Moombuga dhimwe ohamu adhika oondundu. Ohamu adhika woo uupompolonga nenge omalambo ga ningwa mo komeya shampa taga tondoka.

Aanafalama mboka yena iikunino yoomboga, ohaya kunu oomboga dhawo dhili momutete dhalambathana, nopokati koomboga mpoka ohapu thigwa ondjila yoku endela ngele omuntu ta tekele.

Oonduli odho iinamwenyoka mbyoka yombili hayi adhika momahala moka ga gamenwa. Oonduli ohadhi nana aataleli po okuza kiilongo niilongo. Iinamwenyo mbika oyi na oongolo oonde noothingo oondeendeeka. Ohadhi li omafo pombanda yomiti.

Aanafalama mboka haya munu oohi ohaya tungile oohi dhawo uundama wosamende. Ohaye ya nduno pamwe e taya kala ya tala oohi sho dhi li mokandama.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ohayeya nee kumwe, tayeya nee pokandama koohi, taya kala ya tala oohi sho dhili mo tadhi dhana tadhi ende, oshoka omeya ohaga kala omayeelele nohi shi yi li kohi owuyi wete.

Mondunda mono hamu kundilwa aayenda nenge aatalelipo ohamu kala muna iipundi iiwanawa yomatyofa. Mo ohamu adhikwa wo okataafula hono haka kala keli pokati kiipundi kokutenteka uuyaha nuukopi.

Moombuga ohamu adhikwa oondundu oonde naantu ohaya ningimo uundjila moombuga moka. Ohaya ende mo ihe yiilandula taye ende mokandjila moka.

Aanafaalama mboka yokumuna oohi ohaya tungu uundama woohi. Uundama mbuka ohaya fulu mevi e taya tungu mo nosamende, e taya tula mo ihe omeya yo taya tula mo wo iikulya oohi dhi kale mo nawa.

Onduli nenge ombahe oshinamwenyo shoka hashi adhika momahala ngoka ga gamenwa, shi na othingo onde noongolo oonde. Oshinamwenyo shika ohashi li omafo ngoka ge li pombanda yomiti.

Opena aanafaalama mboka haya longitha omikalo dhopashinanena oku kuna uuhilili wa wo. Uuhilili mbuno ohawu kunwa nee kombanda yoonayilona.

Mombuga ya Namibia ohamu adhikwa oshimeno shoka hashi ithanwa takutiwa o Welwitchia Mirabilis. Oshimeno shika ohashi hupu nomethimbo ndyoka lyokwenye, no ihashi si nande pu pite ethimbo inashi lokwa.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ohaya kala ya topola omagumbo goohi muunete mbono hawu kala wamangelwa koohi, nohaya kala uunete mboka tawu ko iiyagaya kombanda yomeya goohi opo omeya goohi gakale gayela nawa , kaadhi kwatwe komikithi .

Aanafalama yoohi ohaya ningi uukololo momeya moka taa tekulile oohi dhawo opo yavule okwii kalekela oohi, oshoka oohi odhili omaludhi nomaludhi.

Aanafaalama mboka yena iikunino ohaya ne kumwe nokunongonona kutya iimeno mbyoka yili miikunino otayi koko tuu nawa na ohaya kala yena omambo taya shanga shoka yamono.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ohaya ningi uundama woohi mboka hawu fulwa wa tegama thana. Ohaya fulu nee uundama mboka taya tula mo othayila, taya tula nee omeya mo thayila moka yo taya tula mo oohi.

Mpoka hapukala omeya ogendji geendapo ndee aantu kayeshi kutya otaapitipo ngiini aantu ohaaningipo oontompa dhiiti opo ya vulu okutanguluka yaye ke hala lyimwe lyiili, tayeendele kombanda yiiti hoka.

Mefuta ohamu adhika oohi dhomaludhi ogendji opena oohi dhoka oontiligane noohi dhoka oontokele oshowo oohi dhoka oontokele dhina uutotono uuludhe.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu okutekela iikunino yawo. Ohaya ningi wala oofoola dha londa noondjila oonene, taya popola omeya momilonga ga tondoke moondjila moka.

Opu na omahala ngoka ga tungwa ge li mombuga. Omahala ngoka ohaga kala ga tungilwa pombanda mpoka pwa londa. Pomahala mpoka ohapu kala pwa tungwa uundama wokuyoga naantu ohaya yi nduno ya ka yoge.

Aanafalama yoohi ngele yamono kutya oohi dhawo odhakoka, ohaya kutha oonete, tayayi momeya moka, yakwatemo oohi dhawo opo yavule yeke dhi lye.

Mpoka pwa tsakanena efuta nevi ohapu adhika omavi ngoka gomawe Haga kala ga gongelwa kombepo. Omavi ngaka ngele ga gongelwa kombepo ohaga ningipo oshinima shoka shafa ondundu naantu oye hole okukala yakuutumba kombanda yomavi hoka.

Mombuga ohamu kala mwatungwa omahala ngoka omawanawa geli pombanda , unene ga tungilwapo aantu mboka hayeya oku talelapo oshilongo netango ngele taliyimo ohaya kala ya kuutumba tuyanu omalovu gawo.

Mefuta ohamu adhikwa oohi dhoka oonenenene, noohi dhoka ohadhi monika owala omalupita ngele tadhi jula dhili kombanda yefuta. Ano ohadhi kala tadhi ningi omakuthikuthi omanenenene.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika omamanya noondundu. Nomomamanya moka ohamu adhika iimeno mbyoka ya mena mo, kaayi na omafo ogendji opo yi vule oku pungula omeya oshoka mombuga ihamu mono omvula oyindji.

Egwo lyomeya osho oshinima shoka shopaunshitwe. Egwo lyomeya ohali gu nee taga tondoka tagazi pomamanya ngoka geli pombanda gu uka pevi. Egwo lyomeya moNamibia ohali adhika ko Ruacana.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa . Oondjuhwa dhawo ohadhi kala dhatulwa kiikuku hoka kuna omalukumbeti noondjuhwa ndhika ohadhi kala dha tulilwamo uupokopoko mboka woku kala wuna iikulya .

Mongashingeyi aantu iimeno yawo ihaye yi kunu we mongalangala yomutenya ihe ohayi kunwa yili kohi yomatala ngoka gena oothayila pombanda opo dhivule okudhinda oonte dhetango.

Mokuti ohamu adhika uunamwenyo mboka haku tiwa uunyenti, nuu namwenyo mbuka oto adha nee woontela mokaa ntenya noha wu kala nee tawu inika komi lungu tawu iyuvitha ohole.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya longitha ominino okutekela iimeno yawo, ominino dhoka hadhi kala dhatondoka pomakota giimeno yawo dhina ombuthulu dhoka hadhi kala tadhi ndotha dhuuka piimeno.

Mombuga ohamu adhika oondundu oonene ooshunga. Ihamu adhika iimeno yasha yamena nenge omwiidhi. Oondundu ohadhi kala dhatenda.

Opena pomahala ngoka hapukala pwandungwa oondunda dhokugondja, oondunda dhika ohadhi kala dhatungwa dhili pooha nomiti na aantu ohaya yi ko ne pomafudho opo yavule yakathuwe po.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu nokombanda yoondundu hono ohaku adhika iimeno mbyoka ya mena ko ngaashi omano niimeno mbika ihayi kala yi na omafo lela, oshoka mombuga ihamu mono omvula onene.

Miilongo yimwe omuna oondundu mono aantu haya ende ya ilandula, naantu ohaya toto mo nee uundjila mboka wo kolupadhi pokati kiihwa, opo nee haya ende yeli momukweyo.

Mongashingeyi aantu ihaya longitha we omatemo okuheya nokugongela omwiidhi, ihe ohaya longitha owala omambakumbaku nkene ga longwa ogo ku teta omwiidhi nokugongela omwiidhi mongonga.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ngele ya mono kutya oya hala oohi dhomweelelo nenge yaka landithe, ohaya kutha oonete taya yi muundama wawo woohi, taya kwata mo nee oohi dhawo ndhoka ya hala.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika omiti dhoka dha thaanekwa kombanda yiimaliwa yomo Namibia. Omiti dhika kadhina omafo ogendji dho odhina omakota omanene opo dhi vule okupungula omeya.

Mofalama oha mwadhika Iinamwenyo ngashi ookambe, ookambe ngele dhanyanyukwa otwadha ne tadhi dhana dhayelutha omakondo mombanda dhatula omilungu kumwe nomafufu nga shindalala.

Kominkulo dhomilonga oha kwaadhikwa kwatungwa. Aantu ohaatunguko nee endunda dhomalandithilo yamwe ohaa tunguko eendunda dhoku lala.

Aanafaalama yoohi ngele yamono kutya oohi dhawo odhakoka ohayedhi kwata yamwe ohaye dhikwatamo oohi opo yavule yakaningemo uunongononi yanongonone oohi kutya otadhi koko ngiini.

Omvula ngele ya loko oondjuhwa ohadhi kala dhi uvite nawa nodha paluka. Ohadhi yi momwiidhi moka tadhi ka konga uupethipethi wadho. Oto adha nee dhili momwiidhi moka tadhi shomona uupuka.

Opuna omamanya gamwe ngoka ga ningapo oondundu haga adhika mombuga . Komamanya ngaka ihaku kala kwa mena nande oshihwa shasha omwiidhi gwa sha. Nomamanya ngano kala ga tenda go omashunga.

Opu na oondundu ndhoka oonene dha ningwa po komamanya nokoondundu hoka ihaku adhika nando oshihwa sha sha nenge omwiidhi gwa sha. Oondundu ndhika ohadhi kala dha tenda.

Ethimbo sho tali ende lyu uka komeho nehumokomeho otali ya. Mongashingeyi omeya ohaga tutswa kaantu mboka yena uunongo. Ya tale ngaa ngele omeya ngono otaga vulu ngaa okunuwa kaakwashigwana.

Mombuga ohamu adhika oondundu mpaka nampeyaka ohamu adhika niihwa yatopauka mpaka nampeyaka nomwiidhi omushona lela oshoka ihamu lokwa shinene.

Aantu ngele ya teya iilya yawo momapya ohayi tutilwa komalupale hoka hayi ka yungulwa, aakulukadhi naakadhona taya kutha ihe oontungwa taya yele yo yamwe taya hekula iilya.

Aanafaalama mbono yo ku muna oohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka, ohaya kutha iinima mbyoka ya fa omishalo taye yi yuula momeya taya etelele mo nee oohi ngaashi omankende.

Aantu ngele taakunu iimeno yawo moofaalama dhawo pokati ohaapitithapo ehala opo yavule okweendapo ngele taatekele iimeno yawo. Niimeno mbika ohayikunwa momatala ngoka omaleeleeka ngoka gena oothayila pombanda.

Opuna aanafaalama mbono ye hole oku muna oongombe ndhoka dhomakonda omatookele nomaluudhe. Oongombe ndhika odhi holike molwa omahini gadho ngoka hadhi gandja noonkondo lela.

MOngashingeyi aantu iha ya kunu we iimeno yawo pomahalandjandja, ihe iimeno oha yi kunwa owala muubaki mboka ha wu kala wa tulwa momashina meni lyomatungo. Iimenp ,bika oha yi kunwa owala pokuma pwaana evi noha yi mene nawa, yaziza lela.

Opuna aantu mboka haya tungu omagumbo gawo mokati kiihawa nohaya ningimo iikunino yawo oshoka omuna evi ewanawa. Mokati kiimeno ohaya thigimo ondjila yokweendela uuna yatya ominino taya tekele iimeno yawo.

Opuna omakuti gamwe gena omamanya, nomomakuti mono ohamu adhika omiti dha mena mo mamanya moka, nomiti ndhino ohadhi kala dha ziza nawa, oshoka odha igilila mo momamanya moka.

Ngele to yi u uka koombinga ndhoka ku na efuta ngaashi koSwakopo nOmbaye, oto adha ko evi ndyoka lyomawe hali kala lya gongelwa kombepo. Ohali vulu nee okuninga po oondundu.

Opena omambakumbaku ngoka nkene geli po galongwa nomatemo ngoka geli po ogo kuteta owala omwiidhi gu kale gu thike pamwe. Naa shika ohashi ningile aanafalama iilonga iipu.

Mongaashingeyi aantu ihaya heya we omwiidhi nomatemo nenge niihupulo. Ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka gena omatemo ga yooloka goku teta noku gongela omwiidhi mongonga.

Opena aanafalama mboka yena iikunino haya kunu omatama. Momatama gawo moka ohaya limo nawa oshoka ohaya landitha omatama gawo kaantu mboka yaa gana ,yo tayi ilikolele mo iiyemo yomoondjato dhawo.

Oonuule dhuupaka ohadhi thaaneke komamanya. Sho kwa li hadhi zi mokuti okwa li hadhi kala tadhi thaaneke ko iinamwenyo mbyoka kwali haya yaha.

Mongashingeyi aanafalama ohaya kunu iimeno yawo momatala ngoka omaleleka gena oothayila pombanda. Oothayila odha tulwapo, opo dhi dhinde oonte dhetango kadhi dhenge shinene omafo giimeno.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi, oohi dhawo ohaye dhi tula muundama mboka haya landa noohi ndhika ohadhi kala omaludhi. Opu na ndhoka dha fa oontokele naandhoka dha fa oonduudhe. Nongele dhi li momeya omayelele oho kala wu dhi wete nawa.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa, oondjuhwa ohaya kala yedhi tula muukololo dhili momukweyo nokomeho goondjuhwa hoka oko haku kala kwatulwa uukololo wu na iikulya nomeya.

Aatalelipo yoshilongo ngele ta ye ya moshilongo ya tale uushitwe nkene wu li ohaya ende nee ye li moohamuto ndhoka dha longwa dhi na omakende gokutalela uushitwe.

Egwo lyomeya osho oshinima shoka shopaunshitwe. Omeya ohaga kala taga gu taga zi pombanda yomamanya taga gu gu uka pevi. Negwo lyomeya moNamibia ohali adhika mOshakati. Omeya ngaka ohaga kala ga tsimika ontsi nohaga kala ga toka.

Shimbungu osho oshinamwenyo shoka hashi adhikwa mokuti, oshinamwenyo shika ohashi kala tashi li iimuna koohambo. Oto adha oongombe dhi na uushila uufupi dha tokolwa kOoshimbungu.

Opena pomahala mpoka omawanawa ga tungwa pominkulo dhomilonga ,nopomahala mpoka ohapu adhika iipundi iiwanawa. Nongele aantu yayipo nee yaka fudhithe omitima dhawo ohaya kala yu uvite nawa lela .

Mongashingeyi aanafaalama ihaalongo wenuudhigu okutekela iikunino yawo ohaa longitha owala ominino dhoka hadhi kala dhina omeya taga shashimine iimeno yawo miikunino moka.

Mongashingeyi aantu ihaya longowe nuudhigu moofalama dhawo, opo ya kune iimeno yawo. Ohaya longitha ashike omambakumbaku ngoka gena omatemo gomaludhi nomaludhi okupulula mevi.

Pokati koondundu dhoka dhomamanya oha pwadhika ondjila ndjoka hayi tondoka omeya ,omeya ngoka oha ga hokopo ondjila ndjoka hayi ningipo elambo ele pokati mpoka.